Ber atika atika bot lupur ka giwoto kiroto jamigi ma gupuru dako man kono tye ka wot idye anyogine ma opuru dok odongo maber adada meno nyuto ni kigwoko gikiro dok ene bedo tek pien ni jami ma kipuru miyo cam bot dano

I kam ma dongo lobo ti iye itenge mukene tye ma dano pe ti iye ki kwo ma yot man kono obedo ka ma dano onyo iye yugi, yugi bedo madwong kun jo mukene pe wango tero kare bene bot dano man me coko yugi laditi kono obedo kun ka ma yugi ti iye madwong adada meno pe ber me yot kom

Cuma man me kwoyo bongo-ni en kitiyo kwede ki uci me kwoyone kun kiryeyo ilake madwong muryeni mego man kono tye ka rwako uci ilak cuma man wek en ecak kwoyo bongo man kono kikwoyo ki cweta ki bongi mogo ma mapekpek.

Mako rec kono obedo tic acel pa jo ma gibedo cok ki dog nam onyo jo ma gibedo cok ki dog pii jo man kono gucito ka mako rec kun gin gitye ka tic ki obwor ngat acel tye ka bayo obworne idye pii kun lawote obicero yeya mot mot kakioeyo obwor man gidwoko i iye.

Mutoka man madit ma kome kinyonyo kun en tye kala pii pii-ni, obedo mutoko pa jo ma ogwok kuc me polic gin kono gitiyo ki mutoka man me cito ka keto ka dano tye ka jemo ki dong ka jami tye matek adada.

Kic tye i kin angi ma bedo alip ki alip gin kono gibedo kacel gituk dok gin gikwo kacel gin gikwo i bongo dok giyelle me yubo moo ma moo man aye bedo calo cam bot kic matino ki mingi madit.

Ka ma lobo odongo iye matek calo man mutoka tye gin acel ma dano maro wot kwede kun dano bene gicito kunu ka yenyo yo kwo mapatpat oting jami ki derebua mutoka bene bedo tye man kono woto kacel ki biacara me cato wil omiyo ot man ma tye ka nen ma buruburo itenge-ni ot ka ma nongo dano nwongo iye jami acama mapatpat.

Caro ka mukene ma jami tye manok dano Kono puru pur madwong adada ngat man opuru labolone Kun labolone tye modongo maboco ma komgi yot en Kono orwado otte arwada ma oguru wiye bati ot ma ki rwada arwada bedo matek eto pe rii tutwal bati Kono ka kiguru iwi bati miyo ot pe tom dok pe kiloko wiye ata

Ka ma dongo lobo tye iye matek dano gitiyo iye ki gudu lam me wot gin kono gitye ki jami mapatpat ma woto i yo calo lela ki pikipiki doi kono kicwyo madongo ka ma dongo lobo tye iye.

Megi lutino obedo jo acel ma gimaro lutinigi mada mego man kono obyelo latine inge oboyo wiyeo wek yec wiye pe okir kun en woti timo tic ma mege latin kon ka tye inge mine ma kibyelo maber calo man en nino woko.

Mego man oguru bao kun en ocano i iye jami me acata mege mapatpat en kono tye ka cato jami calo nyanya labolo naci naci eno weng obedo ikin jami mabeco me yoto kom dok en oryeyogi kama leng wek jo ma mito gubin guwil

Inge gedo ot ka otum yen bedo ma nongo dwong ma nongo ki bedo ka guru ki wiye ki bene mukene ki keto ikore me ito malo mo man kono guguro yen me yubo ot guweko tye ingete kenyo kama dano bedo i iye odi man dano kono moyo bongi i wi tol wek camo okut ceng bene oryeny wek otwo

Ka ma pii tye madwong nyo togo tye ma oumo piny woko dano tye ki yeya me wot ladit man tye gini latinne kun gitye ka ngolo pii ki yeya man ma kiyubo ki bao-ni meno mio pe gilwiny dok gingolo maber adada pinye kono tye ma lum lum tye muromo woko meno pi pii ma tye.

Tuko man me coro ni obedo tuko acel ma lutino maro tukone kun man konyogi weko pe gibedo kalak me cito ka yelo dano gin kono lutino man gitye lutino me icaro ma kiyubo odi lum tye madwong dok orye